Dɔɔ ne pɔge la zeŋ dakogi zu kyɛ ka ba niŋesogɔ ka tiivi bebe ka nasadɔɔ ne nasapɔge a nyɔgre taa nuuri kyɛ ka noba be ba meŋ puori a zeŋe ka kaŋa maare o zu.

Bibiiri bayopoi la zeŋ dare zu. Ka bayi a zeŋ kͻge taa ka bayi meŋ zeŋ kͻge taa, ka kaŋa gaa te be a kpaareŋ a zeŋ o yoŋ a de o zu nu kpaare o zu.

Dɔɔ ne pɔge la zeŋe a dɔɔ are ba zusoga a kyuli eŋ kyɛ pɔnne karataa a kyɛ ka magedalee be o nu poɔ kyɛ ka a tabol zu ka kɔlbaare dɔgle ka kõɔ dɔre bebe ka kõɔ pelaa a bebe.

Laafiiloŋ tonton die la ka laafiiloŋ tontonɔ kaŋ a ziŋ dakog zu kyɛ ka tabol be o nige sɔgɔ ko foon kpoŋ a dɔgle a tabol zu koo de o nu a dɔgle a tabol zu kyɛ pɔnne ganlee o nu gɔɔ poɔ kyɛ ka gambɛrɛ a dɔgle a tabol zu ka pɔge a ziŋ kɔge a tabol kyɛ ka kaŋa meŋ are deŋdeŋ.

Bogi la gaŋe ka noba yaga are gɔle ka kaŋ su kparepeɛlaa wogi a pɔnne zoore kyɛ pɔnne gane gɔɔ nu poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ pɔnne ŋmane kyɛ ka ba zaa niŋe sogɔ ka daga dɔgle tabol zu ka pɔge meŋ pɔnne filawari o nu poɔ.

poɔ la ka dɔɔ a tuuri o tontonne kaaya a tuuro pɔge o nyɔbogri kyɛ pɔge o zu zaa kyɛ pɔnne o tontonne nu sɔɔsere ka kaŋ su o kootere are o niŋe sɔgɔ a vɔgle zupili sɔglaa kyɛ are kyɛ ka ba zaa sensɔgeleŋ ka soma be pɛrɛte poɔ a dɔgle taboli.

Pɔgesarebilii la zeŋ gbɛrɛɛ sakia zu ka a pɔgelee kaŋa de weɛ k'o nu ba kyebe kyɛ ka o pɔnne bɔle ane a o duluŋ nu a zege eŋ sazu poɔ kyɛ ka o puori soba meŋ de o nu a teɛ tɔgle a bɔle kyɛ ka o taaba yaga a be a ba puoriŋ a zeŋ a sakia zu.

Noba la zeŋ dakogibilii zu ka kaŋ zaa niŋesogɔ ka tiila maŋ dɔgle kyɛ k,a pɔgeba yaga zaa a nyere ba nyemɛ ka a tiila bonemannaa yɛre kaŋ kɔkɔre eŋɛ.

Gaana sakuurI pɔgebilee la su ba sakuuri yunifɔm a are ka ba nigesɔgɔ ka bayi bebe ka ba zaa a meŋ zɛl o gbɛre kyɛ yuo o nuure tuoro taa kyɛ ka ba puori meŋ karenderi la te are ka pɔgeba bata laŋ are ka lɔɛ ayi a are.

Gangakpoŋ la biŋe ka dɔba ne gbolo a are bata ka a dɔɔ kaŋa taa gbolbɛrɛ a are de o nuuri lere dɔgle a Gangakpoŋ ŋa zu kyɛ ka noba yaga naŋ ba taa duoro be a noba bama ŋa zusoga.

Die poɔ la ka zeɛre boŋ la bonzaa be la a die ŋa poɔ ka Gaana filaki a mare tabol naŋ biŋ a sensɔŋlensɔgɔ ka a zeɛre boma mine dɔgle a be te gboŋ lantaa a daa setɔɔ ŋa lomboriŋ kaŋa.

Pɔɡe la zeŋ dakoɡikyaɡe zu a zɛɡe o ɡbɛre kaŋa dɔɔle tabuli zu kyɛ ka o ɡɔɔ sɛɡe ka o biŋ dateere kyɛ pɔne tiivi rimooti a tēɛtɔɔle a tiivi.

Lɔɛ la ŋmore ŋmore laŋ taa ka kɔva gbɛɛ yi ka kyããne ŋmɛre ka noba a are sokoɔraa zu kyɛka vūūkpinime lɔɔre a wa are a kɔge a lɔɔzagra ŋa.

Bondirii la zɛvaare zeɛre ane paɛ boma anuu ane gyɛlɛ ayi a de bɔɔdemoɔmo sɔl sɔl ata la be potoyua poɔ.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

Pɔɡebɔ baleba la zeŋ baŋkyi zu ka ba yaɡa zaa de bompeɛle pɔɡe ba nimiboyeniyeni kyɛ ka ba mine nuuri be ba ɡbɛɛ kpakyaɡaŋ ka ba mine meŋ nuuri be ba ɡbɛɛ zu dɔɡele.

Koɔ la gaŋ peee lɛ ka noba are ka ba mine pɛgrɛ pegre ka ba mine de boma toŋe a koɔ poɔ ka gboe be a koɔ lambori poɔ a biŋe kyɛ ka teere be a gboe lamboriŋ.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

Noba ne pɔgeba la be bogzuluŋ mɛmɛrɛɛ poɔ ka tupu sɔglaa a gyɔnne a be kyɛ ka ba mine pɔnne a paama ka ba mine tuo a paama ba mine pɔnne sabɔlɔ kyɛ ka dɔɔ do are a teŋzeɛ zu.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

Noba banuu la ka banaare zeŋ dakogibilii zu ka ba sensogleŋ ka tabol biŋ ka gilaa dɔgle kyɛ k,a kɔmpeta dɔgle a pɔglee kaŋa niŋesogɔ kyɛ ka pɔgesaraa iri are dendeŋ a nyere o nyemɛ kyɛ laare o nu.

Pɔgebɔ la nyɔge taa nuuri a eŋ saseɛ poɔ a gɔlli. Kyɛ ka ba su kparewogizeere kyɛ de wogyɛ buluu a gyere ba kɔkɔreŋ kyɛ ka ba mine laara ka sola panɛle biŋ ba zaa kpɛlɛŋ niŋe sogɔ.

Koɔ duubo zie la ka bibirii ne pɔgeba be a koɔ poɔk,a biiri mine a ti a pɔge kyɛ ka ba zaa taa enkponkpolo kyɛ k,a pɔgeba mine zɛge ba nuuri a eŋ sasrɛ poɔ.

Dɔba la ziŋ dakoge kyaŋre zu kyɛ ka a pɔge ka lamboriŋ ka tewɔmɔ dɔgle tabol zu ka wɔlee meŋ dɔgle ka kɔlba meŋ dɔgle kyɛ ka pɔge ere are ba nige sɔgɔ a zɛge o nuri kaa do.

Dɔɔbilii ne pɔgebilii la zeŋ moɔ poɔ guoli ba gbɛɛ kyɛ ka ba zaa niŋesogɔ ka pɔgesarelee a are kyɛ teɛ o nu a kyaare ba kyɛ nyere o nyemɛ ka dɔɔ yi te are a biiri bama puoriŋ a lere o nuuri.

Bibiiri banaare la, dͻͻbilii bata ane pͻgelee boŋyeni, koo sigi be ba zaa pulee poͻ. Ka kaŋ pͻnne bayi pͻnne booti-pelaa ͻnnͻ. Ka pͻgelee pͻnne bogiti buluu ka a dͻͻlee meŋ naŋ su kpare sͻgelaa pͻnne booti naŋ nyegerԑ.

Selmɛŋte die poɔ la ka noba yaga ziŋe a dakogro zure kyɛ ka a nigesɔgɔ ka noba ziŋ kyɛ ka a lamboo tiivire a mare mare a be kyɛ vuu a do te yi a xusɔgɔ a kyaane kyɛ ka Gaana filage pɛŋzarema a leŋ a daŋkyime lambobo eŋɛ.

Koɔ duubo zie la gaŋ pee lɛ ka bipɔllɔ ne Pɔgesarre be a kõɔ ŋa poɔ are ka bipɔllɔ bayi ba su kparoo kyɛ ka ba yaga zaa teɛ ba nuuri ayi ayi boŋyeni a eŋ saseɛ poɔ.

Dakoge pilaa la biŋ ka kapuro dɔgle o zuiŋ kaa sɔgsɔgliŋ ka tabol dɔgle kyɛ ka dakoge kyaŋ sɔglaa meŋ biŋ ka kapuro dɔgloo zu kyɛ koo lambori meŋ ka tabol bile meŋ biŋ kɔge o.

Pɔba la ziŋ kaa pɔge kaŋ su kootu sɔglaa a su kpare pilaa a ire ka karetaare be o nigesɔgɔ kyɛ koo are ka ba de magkorofoni koo biŋ a kyaaroo a pɔgeba mine leɛleɛ ba nimie a tɔgle a onɔŋ naŋ ire are.

Dɔba la are ka ba yaga zie zaa su kooturi ba mine kootusɔglɔ ba mine kooturi e tɛmpɛloŋ ka kaŋa leɛ o kpaare ko ba kyɛ ka kaŋa meŋ naŋ su kparepelaa a zɛle dakogi pɔne kyɛ ka kaŋa meŋ leɛ kyeele a dɛlle kyɛ ka kaŋa meŋ a pɔnne filagi.

Dɔɔbilipaaba la be paki poɔ k,a dɔɔlee kaŋa gaane o gbɛre eŋ sazu poɔ kyɛ yaare o nuuri kyɛ k,a bɔle be o gbɛre zusoga k,a ba mine meŋ yaare na gbɛɛ kyɛ kaara a bɔle.

Pɔgesarelee la ziŋe gbɛre saakire zu kyɛ ka o tasoba be o puoriŋ a gaane o gbɛɛ kyɛ teɛ o nu koo dɔŋ o weɛ kyɛ ka a pɔgelee kaŋ are ba lamboriŋ ka a ŋa nyɔge o saakere gbɛɛ kyɛ nyere o nyɛ.

Kponni pɔge la a are a pɔnne karataa yɛloŋ ka ba nuuri be a karataa zu kyɛ ka a dɔɔ gaa te are dɔɔ ne pɔge ŋa puoriŋ a su kootu sɔglaa kyɛ ka boŋ dɔre kaŋa be a pɔge kɔkɔre eŋɛ.

Dɔba la are ka tabol tɛmpelaa be ba sensoglesoga ka bea lime a dɔgle a tabolɔ ŋa zu k,a dɔɔ kaŋ naŋ su kparepelaa de o nuuri bare o puori kyɛ de o nubiri a teɛŋ tɔgle a bea liŋe.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

Bibirii la zeŋe ŋmaa golli tabole ka bata a eŋe nimigelle kyɛ ka kapu a dɔgle tabol zu kyɛ ka dɔɔ go a bibiiri bama bayi zu a pɔnne gilaa a teɛŋ a kyaare a bayi.

Noba yaga la zeŋ zeŋe ka gaŋgaare be ba mine gbɛɛ kpakyaga poɔ kyɛ ka ba sɔgleŋ ka dɔbɔ a are ne gbɛ boŋyeni kyɛ de ba nuuri waana ka ba laŋ taa.

Pɔɔge la are ka dɔba bata a pɔnne sabɔlɔ kyɛ ka ba yaga zaa pɔnne nyaboore boŋ tɔɔre kyɛ ka tɛŋzeɛ a biŋe ka ba teɛ a sabɔlɔ a tɔglea tɛgzeɛ nyɛ.

Laabilii ane daransambilii la tɛ a teŋɛ ka urɔba sɔɡelaa biŋ ka a bie kaŋa ɡo a urɔba sɔɔlaa poɔ a kyɛ pɔne perɛte ka kaŋ ɡo a kyɛ sɔ o nu samena kyɛ ka kaŋa ɡo a pɛɡele a daransansɔɔlaa kyɛ leɛ o niŋe a kyaare ma.

Dɔɔlee la tuo pɛlee ka zɛvaare be o puo k,o zɛge o gɔɔ nu a ti ne kyɛ ka o doloŋ nu a biŋ ka kɔva be o puli kyɛ ka pɔge mare bie be o puoriŋ kyɛ pɛgle pɔlenten sɔglaa.

Soogyɛre banuu la ka bayi are dendeŋ ka kaŋa de o nuuri laŋ taa dɔgle o nyãã zu kyɛ ka kaŋ gaŋ teŋɛtɛle lɛ kyɛ ka bayi vuuni a o zu ka kaŋ toorɔ o nuuri ne sɔɔsere.

Pɔgenyaŋaa la zeŋ dakogi lee zu kyɛ biŋ korepooti ne saala ka seleba dɔgele zu. Ka boŋyaaraa be o poɔ kyɛ ka o biŋ oraba pelee ka orɔ… pɛretɛ dɔgele o zu ka sensɛ bebe kyɛ ka o biŋ kobilii ka biŋ kɔge o.

Dͻbͻ bayopoi la be kyԑnse zu. Ka dͻbͻ banaare zeŋ sola panԑl zu kyԑ ka are dendeŋ ka hama a dogele o zu ka sͻͻya meŋ dogele a sola panԑl zu, ka a dͻͻ kaŋa go a leԑ kyaare o tͻ.

Bibiiri bata la su wagyɛ kparɛɛ kaa taa niŋsaali eŋfuone a kparɛɛ eŋɛ kyɛ ka dɔge be ba puoriŋ su kpare zeɛ kyɛ vɔgle zupil zeɛ kyɛ ka a pɔge pɔnne bie a ti o nu ko de bon eŋ o noɔre poɔ.

Dɔɔ ne pɔgeba bayi la zeŋe ka tabol biŋe ba sensoglesoga ka perɛtepeɛle dɔgle ka terelee a dɔgle ka sɔlee a meŋ dɔgle ka gilaa ne koɔ a dɔgle ka zɛvaare a dɔgle a perɛte zu.

Gyɛroŋ parɛɛ parɛɛ tɔe tɔe la yagele yagele kyɛ ka pɔgebɔ be a kpakyaga poɔ ka Pɔgebɔ bayi meŋ be a wagyɛre ŋa lombori la lombori zaa ka a pɔge kaŋa be a kpakyaga poɔ a tuo fanfaŋ zɔŋ kyɛ pɔnne mine o nuduluŋ poɔ.

Saabɔle la lare pileti pelaa poɔ ka abɛkãã bebe ka saaloŋ bebe ka sɛremaanoo bebe ka zomɔ bebe ka nɛne bebe ka kaa bebe.

Nii bonni peere baare boore la laŋ taa ka mine tuo tuobu ka mine tuo nensalba ka ba mine pilli wagyɛkuntumo kyɛ ka a sazu waa lige lɛ.

Noba la su kooto sɔgla vɔgle sapili sɔglɔ a tɔɔre nyɔbogri boŋ tɔɔre ka mine e peɛle ne sɔglɔ kyɛ ka daga be ba zusɔgɔ ka filaaware dɔgle kyɛ ka Gaana filaki pɛne zaa vili a daga.

Pɔgesarebilee ane bipɔlɔ la are kaa pɔgesaraa kaŋ ŋmaa wagyɛlee o seɛ poɔ kyɛ ŋmaa a wagyɛlee kaŋ o nyaa poɔ kyɛ yɛre gaana filage kɔkɔlɛre kyɛ de a wagyɛ kaŋa ŋmaa o zu poɔ kyɛ eŋ nubagne ka pɔglee kaŋ are o lambore poɔ yɛre baagilee kyɛ de o nu a kyaare o gberaa poɔ.

Kãã emmo zie la ka lɔpelaa ne lɔvaare a are a niŋe sogɔ kyɛ ka bibiiri bata ne Pɔgebɔ bayi a are ka biiri bata a are ba ba kpakyaga poɔ, kyɛka dɔɔ me zɔŋ moto sɔglo pɔlee a vɔgele kpolaa ka kyɛ ka tuobo be a moto niŋe sogɔ.

Dobɔ la are su kooturi a vɔgle sapige kyɛ ka bata a pɔnne paama ka tɛnɛɛ be a paama poɔ ka ba leɛ a tɔgle ne kuridaare wogri bogi kaŋa poɔ kyɛ ka taaboore biŋ a kaŋa naŋ su kparezeɛ puoriŋ.

Sarelee la are a pɔnne pɛrɛte pelaa a tɔgle pompi kyɛ de moobale fooni de eŋ o toori a de o bɔgɔ a zege a de mare ne a are kyɛ nyere o nyemɛ.

Dakyagre la biŋ ka tabol biŋ a dakyagre ama sɔŋsɔgliŋsɔgɔ ka filaawa dɔɔle a tabol ŋa zu kyɛ ka ka bɔɔte meŋ biŋ kɔlba peɛle dɔgle.

Dɔba ane pɔgba la laŋtaa yaga lɛ ka a noba nyɛ zaa zie a su kpare peɛle kyɛ ka ba mine pɔnne pɛmpilaa kyɛ ka kaŋ pɔnne kareta kpoŋ naŋ taa sɛgebo o eŋa kyɛ ka dɔba bayi are titaa zuree.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

Bidͻͻlee la gaŋe teŋԑ a taa deԑdeԑboma, a mine e lͻre ka a mine e nensaalebilii koo gaŋe kyԑ nyere o nyemԑ kyԑ de o nuuri a de duoro ne.

Kilaasidie poɔ la ka dɔba bayi are ka kaŋ are de o nimigille mare o gberaa poɔ kyɛ pɔnne soɔ kyɛ de nu nɔge ne bone a de a soɔ mare a bone ka kaŋa meŋ te te o nuure a te ne magsen are.

Baapaalaa la zeŋe a pɔnne bonsɔglaa o nu poɔ kyɛ de o nu a nyɔge ne lɔɔpɔlee naŋ dɔgle tabol zu a de k,o niŋe be a bone eŋɛ k,o de a o doloŋ nu bone a kyɔgrɔ ne kyɛ ka kpekperi ne bonzaa biŋe a tabol zu.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

Pileni paki la k,a pileni biŋe k,o kɔva gbɛɛ gaŋ teŋɛ kyɛ ka dɔba ne pɔgeba ne biiri a be a pileni paki poɔ k,a dɔba mine yɛre woore kyɛ ka ba mine pɔnne a woore a pileni paki poɔ.

Pileni paki la ka teere are a lambobo ka lɔɔpeɛle ne lɔɔzeere a biŋ biŋ a be kyɛ k,a puoriŋ k,a pileni pɔlee a biŋe k,o eelɛ be a sazu poɔ kyɛ ka a saxu gaŋ wooo lɛ.

Kɔɔto poɔ la ka noba bayoɔ a zeŋe a tabol kpoŋ zu kyɛ ka ba pulee ka dɔɔ meŋ zeŋe ka kɔmpeta dɔgle o niŋesogɔ kyɛ ka ba zaa peee niŋe poɔ ka noba yaga a zeŋ ka dɔɔ iri are.

Vooti zie l,a kyɛ noba yaga a kyɔŋ laen a tu taa kyɛ k,a ba niŋesogɔ ka pɔgesarelee a are pɔnne a vooti kartalee kaŋa de o nu dɔgle a daga zu.

Dɔɔbɛrɛ ne bibilii la are ka ba zaa yaare ba nu a kyaare Naaŋmen kyɛ ka yaakpolo a be ba niŋesogɔ ka ba mine de ba nuuri lantaa dɔgle ba nyãã zu.

Noba bata la are kyɛ ka kaŋa pɔgebile be ba puori poɔ kyɛ ka a bata tuori tuo tewɔmɔ ba zuree poɔ ka kaŋa nige sɔgɔ mare bie kyɛ tuo a tewɔmɔ laare ayi ka pɔge kaŋa tu o meŋ a tuo wɔmɔ ne pirɛte kyɛ la dw pirɛtelee a dɔgle ka pɔge are ba nige sɔgɔ ka ba nige a pɛtaa.

Bibiiri la zeŋ teŋɛ soga a goɔle ba gbɛɛ yaga lɛ ka ba yaga zaa pɔnne siletere kyɛ ka a kyɔge be ba mine nuuri poɔ kyɛ ka ba niŋɛ sɔga a biŋ bɔɔte sɔglaa kyɛ ka dɔɔ a are zuli zu a bɔɔte sɔglaa ŋa zu kyɛ pɔnne ganlee.

Sakubiiri la zeŋ ba karendie poɔ a zeŋ ba dakogri zu bata bata ka ba mine zeŋe birikyiri zu ka ba mine de ba nuuri teɛ ba nɔɛŋ kyɛ ka kaŋ pɔnne gane o nu poɔ.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

Ɔgeba la pɔnne gangadabilii kyɛ iri zɛge ba nuuri eŋ sazu poɔ kyɛ ka gangaare biŋe pɔgebilii na kaŋa zaa kpakyaga poɔ.

Dɔba bata la are kyɛ k,a dɔba bayi a nyɔge miri a voone pare gaa puori kyɛ k,a dɔɔ kaŋa are a de kuntuŋ dɔgle o bɔgɔ zu kyɛ ka tesɔglɔ a be ba puoriŋ.

Bibiiri banuu la are kyɛ ka kaŋa doŋ weɛŋ ka nɔɔ a zɛge o nu eŋ saseɛ poɔ Kyɛ ka nɔɔtere a kyage o doloŋ nubikyagra poɔ kyɛ ka ba zaa gbole a kaara a bie naŋ zɛge o nu eŋ a saseɛ poɔ ne a nɔɔtere kyɛ ka tewogri ne kyɛnsere be ba puoriŋ.

Bogi wɛraa la gaŋ zuluŋ lɛ ka noba su noba mine su kpare peɛle a tɔɔɔre pɔg ba zu ne ba nimie ne ba nyabogo kyɛ pɔnne daga kyɛ ka ba mine meŋ wɛrɛ a bogi ka kaŋ meŋ sule o zu bogi poɔ kyɛ ka lɔpeɛle are a bogi lamboriŋ.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

Gaana wederee e ŋa NDC neŋ kpoŋ amount Dramani Mahama a su kpare pelaa a tuŋ kuri sɔglaa kamaakuro fooni a tɔgle o kyɛ ka o puoriŋ ka noba yaga bebe bidɔbɔ ne pɔgeba ka ba mine tɔɔre nyɔbogri woore.

Dɔba ne pɔgeba la zeŋ dakogro zu kyɛ ka tabolɔ biŋ ba nimisogɔ ka kɔmpetare dɔgle ka kaŋ pɔnne a kɔmpeta waayɛ ka kaŋ meŋ genne a kaara a o tasoba kɔmpeta kyɛ ka dɔɔ iri are dendeŋ pɔnne kartaa.

Biiri yaga la lantaa teɛ maaroŋ pare ka bibiiri nyɛ yage zaa lantaa de ba nuuri dɔgle ba sikyiri zu ka ba mine de ba nuuri lantaa kyɛ uu ba nimie ka a bie kaŋ yuo o nimie kyɛ gbɔlkaa kyɛ ka tekpoŋ zee a are ba kpakyaŋaŋ.

Dɔbɔ la su kuri peɛle ne kpare peɛle a vɔgle zupili sɔglɔ ka a toɔne dɔre kyɛ ka ba mine are ba niŋe sɔga a teɛ ba nuuri niŋe a kyaare taa kyɛ ka daga be ba puori a dɔgle ba gbɛɛ zu kyɛ ka ba mine meŋ pɔnne gaŋgaare ba nyaa poɔ kyɛ ka ba mine meŋ de terapɛte a eŋ ba noɔreŋ.

Pɔɡebɔ bayi la ka kaŋa zeŋ dakoɡi zu kyɛ ka kaŋa ɡo a de o nu liri bare o puori kyɛ ka būū ne kuripooti biŋ ka laaleeree a duɡili a zu ka a pɔɡe ɡo a pɔne sulee a tuɡi a seleba duulaa kaŋa poɔ.

Weɛnpoɔ la ka pɔgeba ne dɔba a zeŋ golli kyɛ ka ba mine puoriŋ ka tesɔrewogri mine bebe ka tewɔmɔ a mare a eŋɛ kyɛ ka dɔɔ be a noba ŋa zaa kpakyaga poɔ a leɛre o nu

Sɔglaa ne eelɛ ne gogobiri la teɛŋ o gbɛɛ a kyaare ka dɔba are a niŋesogɔ a leɛ yaare ba gbɛɛ kyɛɛ yaare ba nuuri kyɛ ka naagaŋnaa a bebe ba niŋesogɔ.

Sokoɔraa, ka lɔɛ zoro, yi… teere, yie lɔɛ biguu zie ane lɔɛ yaga adi vũũ. kyɛ ka vũũ mine naŋ uuro a deri poore.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

Yiboora yiboora yiboora zaa la be be a kyɛ ka filawawogri be a kpakyare poɔ kyɛ ka sokoɔraa pee be a yie ama zaa kpakyaga poɔ ka lɔbilii be a zu zoro.

pɔgebɔ ne dɔbɔ la ka pɔgebɔ bayi zeŋ sɛmbilii poɔ a goɔle ba ŋmɛɛ kyɛ ka a dɔbɔ ane pɔge a zeŋ dakogi zu kyɛ ka a pɔge kaŋa ne bie are ka a bie kaŋa meŋ are kyɛ ka segre a gɔle a noba bama.